Egumbo lyOshiwambo ohali kala li na oondunda dha dhengelwa niiti ndele tadhi kumbwa nomwiidhi. Mooha ohamu dhikwa niiti, ndele e tayi kambwa, opo yaa ihate po. Egumbo ndyoka lyOshiwambo ohali kala wo li na omikala nuuna wa adha lya tatwa nawa, oto vulu okukana mpoka wa zi naampoka wu uka. Ohali monika nawa.

Omiti ohadhi vulu okutetwa etadhilongithwa onga oongudhi dhoku kwata omitengi oshowo iiti mbyoka yadhengelwa etayiningipo ondunda ya kumbwa nomwiidhi.

Ondjamba oshinamwenyo shoka shina omukati ngoka hashi longitha miilongo oyindji ngaashi okulya okunwa omeya nayilwe. Oto adha ondjamba tayi fundu momavi tayi longitha omukati yo tayi ga dhaadhigile kokule hwii.

Uuhuku woku iyengela ihawu zi, shino oshe eta nduno uuna aantu taya ka kwata oohi ya kale haya longele kumwe. Ohaya kutha nduno onete taya kookolola ayehe oshita opo ya vule okuyula mo oohi odhindji nokonima ohaya yi komutunda yo taya topola oohi dhawo. Shino oshiwanawa molwaashoka otaya vulu okukwata oohi odhindji shivulithe uuna omuntu e li oye awike.

Oongeshefa odhi li pamaludhi ogendji. Omuntu ongoye mwene ho hogolola ndjoka to vulu oku kala wi i tula mo muyo. Yamwe oya eta po omahala ga wo ngoka haku talelwa po kaantu, oha ya tungu po nduno uundama womeya opo pethimbo lyOkwenye aantu ya ka kale taa mbwindi momeya mo.

Moshikuku shoondjuhwa omwa pumbwa oku kala muna uukololo moka oondjuhwa tadhi vulu oku valela omayi gadho. Moshikuku omwa pumbwa okoopalekwa ethimbo nethimbo eta mu tulwa uupokopoko wiikulya nomeya. Uuna dha kwatwa koshivu oto vulu oku tula omuti moye ndele etadhi pangwa.

Mongashingeyi aantu ihaya mono we iihuna mokutekela iimeno unene tuu miikunino mbyoka iinene. Mongashingeyi aantu ohaya yaleke ominino dhomeya dhataakana noshikunono mpoka pwakunwa tadhi tsuwa oombululu, opo dhikale tadhi shashamine pomakota giimeno shino oshili tashi hepululitha ethimbo.

Uuna ho tekula oohi oto vulu okutalelwa po kaantu oyendji. Yamwe otaya futu sho taye ya okutala oohi dhoye nonando itaya zi po noohi dhasha. Yamwe ota yeya ye ku pule uunongo nkene hoshi ende. Yo yamwe taya landa wo nayo ya ka tameke okumuna.

Uuna wa adha oshikunino sha hapa nawa, mwene gwasho oha kala ta yolele ketayego. Omatama ogo iimeno mbyono hayi vulu okukunwa miikunino, noyi hole oku tulilwa po iiti opo ga taandele nawa. Nuuna ga taandele nawa ohaga tula ko omatama ogendji nawa, namwene gwoshikunino ohiipandula

Omwiidhi ohagu vulu okulongithwa miinima oyindji. Ohagu vulu okupewa iimuna go ohagu vulu wo okulongithwa kaatungi okukumba oondunda dhawo. Ongele pamwe odhoshiwambo nenge ndhoka dhopashinanena nadho ohadhi vulu okukumbwa nomwiidhi ndele tadhi kala tadhi monika nawa.

Oshili shanika oshiponga okweenda nosheenditho komukunkulo gwefuta molwashono opuna ompito onene opo ohauto ndjoka yiyogwepo komakuthikuthi gefuta ngoka haga kala gena oonkondo. Nuuna shaningwa shino otashi eta aantu yakanithilemo oomwenyo dhawo.

Aantu yamwe ohaya ningi omikanka miikunino yawo, yo taya kunu nduno iimeno koontuni. Shino ohashi kala andola edhilaadhila ewaanawa molwaashoka omukanka otagu vulu okufala omeya kokule, ashike uuna omeya ga ninga ogendji ohage e ta evi li kunguluke ko koontuni hoka, tali yi niimeno wo, tashi e ta ekanitho enene.

Ethimbo lyOkwenye ethimbo edhigu kaantu nokiimuna. Iimuna mbyoka hayi li omafo ohayi kala tayi nana nondatu, molwashoka ngoka haga kala po oongoka ashike ga sa, ano ga gwa komiti. Kombinga yomuzile huno, aantu ohaya mono iihuna. Omutenya ohagu kala tagu fike noonkondo.

Dhengwa wu lungame. Oyendji sho ya kala nokuhepekwa pethimbo lyokwenye taya kanitha iimuna yawo unene tuu oonkwandambi, oya kongo ondunge yokukuna omwiidhi. Yo taye gu tete mo opo ye gu gongele nawa, ihe taye gu pungula ya tegelela ethimbo lyokwenye.

Opuna omashina go ku tetanus omwiidhi, ngoka ha ga longithwa, kaanafaalama oyendji, unene tuu mboka ta ya munu oongombe niikombo, iinamwenyo konyala mvyoka ha yi li omwiidhi. Shino oha ye shi ningi nduno, no ku pyngula omwiidhi ngoka, ya ningila uuna ta ku ka jaka Kuna yulumbu wiimuna, ota ya pe iimuna yawo o.wiidhi ngoka.

Otovulu okukuna iimeno ngaashi omiti muunayilona oshowo muupokopoko mboka iihawu longo, ndele etadhi mene nawa. Nokonima ngele wamono dhakoka, otovulu okulanditha kwaamboka yahala okukakuna komahala gawo, nuuna ndono taya landa ngawo otomono oshimaliwa tovulu wukafute omeya goye nenge wukalande oonkenya dhilwe.

Anuwa, ihadhi kala komukatalume, yo mboka yeshi oku hika oomwilwa, ohaya hendwa koomwenyo uuna tadhi pupo kokwenye. Oshinima shino oshe e ta nduno ya konge ondunge yoku kuna omwiidhi, e taye gu gongele nawa noku gu pungula, opo uuna okwenye kweya, otaya hawaleke oonkwandambi dhawo.

Omapungu ogo iimeno mbyoka yi hole omeya ogendji. Nuuna inaayi mona omeya ga gwana nawa ohaga vulu okunyanga ano ta ga kala inaga tula ko sha. Shino osha e ta nduno aalongi yomapungu ya kale ye na ominino ominene ndhoka dha tsuwa oombululu tadhi shashamine pomakota gomapungu opo ga tule ko nawa.

Mbulu yAmunkete okanamwenyo okashona hoka kena oshipa oshikukutu ko okena woo omwenyo omule. Okanamwenyo haka ihaka ikondo olugodhi oshinamwenyo nande shikale shithike peni oshina oku kathiga othika. Omwenyo gwako oguli mombamba yomupolo gwako, nuuna wahala ka se opo wuna oku kadhenga..

Aantu yamwe ohaya longo omapya gawo ya ningila oku ka landitha. Shampa ya yungula omahangu gawo, ohaya tula mooshako nokufala komandiki gomalandithilo, opo ya ka landithe kwaa mboka inaaya longa nenge omapya gawo inaaga za sha omumvo ngoka, yo taya mono mo ihe iisimpo ye ki ikwathe nayo.

Opuna oondhila ndhoka hadhi li onyama ngaashi omakodhi, shino osheeta nduno nenge osha longo aamuni yoohi omukalo, opo ya kale haya tula ko oonete kombanda dhuundombe wawo, opo ya gamene oohi dhawo dhaa yakulwe mo koondhila ndhoka.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu oshowo omano. Omano ohaga hupu molwaashoka ogena uufo uushona tawu eta omeya ngoka taga kanithwa koshimeno gakale omashona. Ohamukala woo omwiidhi mpaka naampeyaka ogo hagu liwa kiinamwenyo mbyoka hayi adhikwa mombuga ngaashi oosino.

Mboka ya ninga omahala gomangeshefelo momahala ngaashi moondundu moka hamu talelwapo kaantu oyendji, ohaya kala nduno yena po iipundi niitafuula ya longekidhila mboka tayeya okuya talelapo. Piipundi niitafuula mpano ohapu kala pwa yela nawa ya ningila opo aantu ya kale ya pandapo, yo tayeya etelepo iikulya niikunwa.

Aalongwa mboka yeli iiputudhilo taa ilongele iilonga yina sha nuunongoni, ohaa yi moolabolatoli, opo yaka konakone iinima ya yoolokathana, yo ya wape ya gwedheko kontseyo nuunongo mboka taya pewa.

Omahala gomalandithilo ngaashi moohotela piitafula oto adha po pwa longekidhwa nawa pwa yela pwa fa podhini pwa lafwa kombwa oto adha nduno poshitaafula pwa tulwa iipundi ngoye oto adha wo pwa tulwa iitowalekithi yiikulya yoye ngoye shoye oku pula owala iikulya yoye uutowalekithi to tula ko mwene.

Ongolo oyo oshiyamakuti shono mongashingeyi hashi adhika moshikunino shiinamwenyo, opo shi kale sha gamenwa, opo aantu kaye shi dhipage po yo yi hule po. Ongolo oshiyamakuti oshiwanawa okutala, sho osho hashi nana aantu oyendji ya ye koshikunino hoka. Oshi na olwaala oluhokithi ndoka lu na omakonda.

Uuna iimeno ya siikilwa ohayi kala ya hapa nawa, hayi kala yi na omafo ga ziza nawa. Naambyoka yiikwamboga omafo ogo ha ga liwa ngaashi omboga ohaga kala nduno omatoye, molwaashoka shampa ga dhengwa komutenya oha ga gala e ta ga ningi omalulu.

Mboka haya longekidha oombuto opo yekedhi tule moma landithilo yaka landithe. Tango oha yedhi tala ngele otadhi longo ngaa sho haye dhi kunu momashina yo taa kala nduno taa nongonona kutya otadhi mene ngiini nomasiku otaga kwata uule wu thike peni opo ya wape ya nyole uumbapila moka hamu kala muna oombuto sho dhili moma landithilo.

Ethimbo oohi dhoye ndhoka wahala okumuna nadho dhili oonshona uuna nande okuli opo wa pewa ombuto oto vulu okukala wa tula omeya moshiyaha to tula mo oohi dhoye ndhoka oonshona to kala todhi pele mo iikulya nuuna nduno dhakoko opo todhi fala kondombe.

Onime ano kafute kanenganga oyo mwene gokuti. Moompito odhindji ohadhi vulu oku enda muusita nuuna dha adha iinamwenyo iikwawo ngaashi ongombe yomuyamba, otayi gu inana. Ohadhi li owala onyama.

Ohashi kala oshiwaanawa, uuna toyi komahala gomalandithilo muli ngaa na yakweni yalwe, unene ngele omu na osheenditho, oshiwanawa mu kale muna yi vulithe pushimwe opo nande shimwe osha ka teka otamu vulu okuyambidhidhathana. Oshinima oshikwawo owa pumbwa okuya nohauto ndjoka ya kola opo waa lale mokuti.

Aaniimuna sho ya loloka kuukumba woongombe, oya tameke okuninga mbuku ndende iteteka manga eyelu inaa li ya. Shino oye shi ningi sho ya tameke ha ya kunu omwiidhi etaye gu tete, no ku gu pungula opo gwaadhike gu li muukolele pokwenye yo vule okupititha oongombe dhawo.

Oomboga odho iikwamboga mbyoka hayi kunwa miikunino. Oyi hole omeya ogendji noyi hole pevi lya nika uuhoho lyo olya nika uukukutu kashona. Ohaga mene nawa. Mboka haye ga kunu ohaye ga kunu nduno momikweyo ga pitithathana po omahala, opo ga vule okufudha.

Oonyanga odhili pamaludhi gaali. Opuna ndhoka oontiligane noontokele. Oontiligane odhasimanekwa unene oshoka odhina iilonga oyindji ashike odhapumba. Oonyanga ohadhi longithwa onga iitowalekithi momahoka. Ohadhi liwa woo uuna omuntu ena omukolo, ohadhi dhenge omukolo.

Aantu oyendji ohaya kunu iimeno yawo momikweyo yaningila opo ya vule okutula mo omunino gwataakana gwalandula omukweyo ngoka gu na oombululu tadhi shashamine pomakota. Iimeno oyihole wo okukunwa yapitithathana po omahala opo yi vule okufudha nawa inaayi thinanekathana ngaashi omboga kayihole othina.

Katali oye oshitekulwanamwenyo sho megumbo shono hashi longithwa kaantu oyendji, unene tuu muukongo. Ano aalumentu ngele taya yi muukongo ohaya yi noombwa dhawo opo ya vule okuza mo nasha.

Pokati koondundu ohapu vulu oku adhika okamulonga okashona, nomeya ngano ogo naanaa hageeta oondundu dheetepo omalupe gamwe molwaashoka sho tuu tageendepo poondundu mpono otaga wegulako, taga kuthako uumanya wumwe tashi eta ondundu yikanithe olupe.

Kapena okadhila okalayi nomayi gako. Oshinamwenyo kehe ohashi sile oshimpwiyu okanimwena kasho, ngaashi ondjamba uuna yi na okandjambona ohayi ka sile oshimpwiyu, hayi ka gamene kiiponga opo ka koke ka ka ninge ondjamba onene.

Muuyuni wa putuka aantu ihaya monewe iihuna koondima ngashi nale aantu yali haya nuutemo epya ali he sigo tali puko , mongashingeyi aantu ohaya longitha ashike omambakumbaku ndjoka tali vulu pulula epya ndele etali puko esiku limwe.

Aantu yamwe ohaa munu iingulu. Ohaa kala nduno yena iigunda ya yoolikathana nawa, opo iingulu yawo kaayi gwayeko, molwaashoka otayi vulu okukana nenge yika yonagule iinima yaantu ngaashi iikunomwa. Iingulu ohayi pelwa ko nduno iikulya kiigunda yawo hoka, opo yi koke nawa, yo ya wape okulya onyama nenge ya ka landithe.

Oohi odhili pamaludhu gali opuna dhoka hadhi tekulilwa onyama po opena dhoka hadhi tekulilwa oku opaleka ehala, nadhoka dhoku opaleka ehala ohadhi adhika unene komahala gomatalelepo molwashoka oko hakuya aantu oyendji taya vulu oku dhi tala yo taya futu mwene gwadho oshimaliwa.

Moosikola osho wo kiiputudhilo ohamu nongekwa oshilongwa shuunamapya nuuniimuna. Muunamapya omwakwatelwa oohi, shino osheeta aayilongi yakale noku talela po oofaalama nenge iikunino hoka taku munwa oohi opo yaka ndungikwe nkene hadhi kunwa noku munwa.

Mombuga ihamu mono omuloka gwa gwana nawa, shino oshe e ta nduno mu kale hamu adhika iimeno iishona mpaka nashimwe oto ke shi adha mpeyaka. Yimwe yomiimeno mbyoka hayi adhika mo, oyina uukwatya wuli ngeyi, oto vulu oku adha mo omuti guna ekota enene lya ningila okupungula omeya.

Iinamwenyo yimwe nonando oya talika ko kutya oyomokuti no ihayi kala paantu, iinamwenyo mbika ohayi vulu okutekulwa. Unene aantu ohaye yi kutha ko manga iishona, opo yi igilile paantu yo taya kala nduno taye yi sile oshimpwiyu ngaashi okuyi pa iikulya. Ohayi igilile nawa paantu ngaashi ondjamba.

Momikunda uuna muna oondombe moka hamu kunwa oohi aantu ohaya longele kumwe opo ya longithe onete ya kookolole opo yavule okukwatamo oohi odhindji, shika oshili oshiwanawa molwaashoka oohi dhi hadhi kwatwa aantu taya longele kumwe odhindji shivuluthe uuna omuntu talongo oye awike

Omuntu ota vulu okukutha oonete oshowo iiti ndele e ta dhike metale moka mu na omeya. Uuna metale mwaa na oohi, ota vulu nduno okudhi eta mo ta tula ashike monete ye, ihe itadhi kala dhi ihanena etale alihe. Shino otashi eta opo a kale tedhi sile oshimpwiyu nawa tedhi pele mo wo iikulya.

Omatondokelo gomeya ohaga imonikila, mpoka hapu ende omeya nande omamanya oto mono kutya ndjika ondjila yomeya molwaashoka ohaga kala ganinga po iilambo nomomanya ngoka ohaga kala ganingamo omakololo, sho taga endepo ethimbo nethimbo. Ohaga faalele gamwe gomomavi nenge gomamanya.

Oshikunino shoohi ohashi gandja woo oompito dhiilonga kaantu mboka kaaye na iilonga. Mwene goshulikunino haye ha yi momeya akakwate oohi, oha kongo uunona waamati momudhingoloko mboka waa hena iilonga opo wulonge po iilonga mbyoka ye tewu pe kashona wukiikwathele moompumbwe dhawo.

Iimeno mbyoka hayi adhika mombuga oyi na omaukwatya ga yooloka go omakumithi. Iimeno mbyono oyi na omakota omanene ya ningila okupungula omeya. Oyi na omafo taga yalulwa ya ningila opo yaa kanithe omeya ogendji okupitila momafo. Ohayi hupu nduno omivo odhindjidhindji mombuga moka mu na omeya ga pumba. Oyi na omidhi omile.

Una kuna omuloka omumvo ngono ohashii monikila una wayi momalundu nomiiheke. Omwiidhi oto adha gwa ninga omulondeka, niihwa ohayi kala ya ziza nawa. Moshiheke ohamu adhika omiti dha yooloka ngaashi omimwaango nomipanda, omupanda oguna omafo ge holike kiimuna.

Mongaashingeyi aantu oye na iikunino iinenenene. Shino osha ningi nduno oshidhigu opo ya kale ya landula mo taya tekele. Oyendji oya kongo ondunge yoku taakanitha ominino mpoka pwa kunwa, yo taye dhi tsu nduno uumbululu opo dhi kale no ku shashamina. Nguno omukalo omuwanawa molwaashoka omuntu i to loloka sha.

Iimeno yimwe ngaashi omboga inayi pumbwa omutenya ogundji shinene, molwaashoka omafo ohaga vulu okuganya nenge ga pembe shono tashi e ta ga kale omalulu. Aalongi yiikunino oya kongo nduno ondunge opo ya kale haya siikile iimeno yawo, opo yi kale ya hapa nawa.

Oshikunino shiimeno osha pumbwa okugamenwa, ano osha pumbwa molugumbo moka taashi kala itaashi vulu okuyonagulwa po kiinamwenyo mbyoka tayi vulu okulya ko omafo kiimeno. Oto vulu wo okutula mo okandaama komeya, opo wu kale to okukutha mo omeya to tekele uuna inaaku lokwa nenge opomba ya pata.

Mombuga ohamu adhika iimeno iishona shono she eta mukale hamu kala ombepo ondhigu molwaashoka iimeno oyo hayi kwathele oku hwepopaleka ombepo pehala. Shino oshe eta nduno ombepo yikale hayi tumbu omavi ndele taga gongele eta ga ningi ondumba etaga kukuta.

Uuna omuntu ena oshikunino shomatama ota vulu okuke ga landitha po komandiki ngoka omanene hoka haku longwa iinima oyindji momatama ngaashi oosopa, oohi dhomoondoha ndhoka hadhi kala dha pumbwa omatama oshowo omatama gokuya kiikulya ngaashi omalwiishi. Omatama ngano ohaga landithwa nduno ogendji omuntu opo a mone mo iimaliwa.

Aantu moNamibia oyeli mo yena oomihoko dha yoloka. Na oye limo yena uuhupilo wo wayoloka. Opuna mboka ya simaneka oku longa omapya. Po opena wo mboka ye hole moshiheke ano haya tidha noku hupila miiyamakuti. Mboka haya tidha iiyamakuti oha za nokuli uuteta hawu kala ashike wa sikilila uukashike kookantu.

Uuna aantu yamonamo oshindji momapya gawo ngaashi omakunde, omapungu, iilyawala nayilwe shivulithe shoka yali taalalakanene ohaa vulu oku pakela mooshako eetaafala komandiki gomalandithilo opo yaka monemo iimaliwa. Yavule oku kandulapo oompumbwe dhilwe dhoka itaadhi vulu oku kandulawo kiinima mbyoka yamono momapya gawo.

Aantu oyendji oya tondo okulongitha omambakumbaku molwaashoka ogena omatemo gaya muule taga e ta evi li kanithe uuhoho molwaashoka uuhoho ohawu falwa kokule shinene. Oyendji oya tembukile kuushina wokoonyala mboka hawu longo ashike kombanda notawu longo nawa shi vulithe omambakumbaku.

Ondundu yoyene ito vulu oku yi mona sho tayi kumuka ashike konyala kehe esiku ohayi kanitha omamanya, gamwe omolwa uupyu, gamwe uuna omeya taga tondoka mondundu moka oshowo ombepo, ayihe mbino ohayi e ta ondundu yi kanithe gamwe gomomamanya gayo.

Una omuntu to tekula ombaka dhoye owa pumbwa oku dhi longekidhila oshikuku moka tadhi kala hadhi lala. Oshikuku osha pumbwa oku kala oshinene opo wu tule mo ngaa okandama komeya dhi kale tadhi dhana. Oombaka iinamwenyo yomomeya nuna ihayi mono omeya otayi vulu okusa komagadhi. Ngoye to dhipe wo iikulya opo dhi tane mbala.

Uuna wa tunga ondama yoye moka wa tula oohi, na owuli wa hala wudhi kwatemo , omeya ogo ashike to kuthamo e to ga tula nande opiimeno yoye e tamu kala owala omashona ngono tage ku kwatha opo wu vule oku mona oohi, to kwata nduno oohi dhoye wa manguluka nonuupu.

Oondjuhawa, ohadhi tana mbala shampa ashike to dhipe iikulya yagwana nomeya opo dhaa utwe kwaashoka ta dhi li, nuuna nduno wu na oshikuku shoondjuhwa oto vulu wu kwatemo wuka landithe ngoye natango kuna esiku wulile omukaga molwaashoka oho pondoko ashike yimwe ngele omukaga gwa geye.

Uuna wuna oshikunino shoye shoohi , owapumbwa okukala toopaleke omeya goye ethimbo nethimbo molwaashoka oombahiteli ndhono hadhi kala momeya otadhi vulu okweetela oohi dhoye oshivu. Oto vulu okukutha onete ndjoka yina uumbululu uushona, opo wukaununeko onkwiyu ndjoka hayi kala kombanda yomeya.

Aantu yamwe ohaya kunu iimeno yawo ngaashi omatama muupokopoko nenge mokanima tuu kehe ta vulu okukunina, taka vulu okukala okayemele ka kulupa nale nenge uuyemele mboka hawu landwa moositola nokonima yokukuna, oha ka tsika nduno ngele a mono kutya oshimeno she osha koka.

Ondjamba oyo oshiyamakuti shoka hashi li ashike omwiidhi niihwa . Oshiyamakuti shino mopayife otashi adhika kehala lya gamenwa opo kaashi pume mumwe naantu molwaashoka otashi vulu oku yonagula omapya gaantu unene tuu ngoka gena omatanga sho otashi vulu oku monitha aantu oshiponga shino osha ningwa opo woo naantu kayeshi monithe oshiponga.

Shi wa kunu osho tuu to teya uuna wa kala nokusila oohi dhoye oshimpwiyu, to dhi pe iikulya ya gwana nawa, ngoye to kutha mo omeya opo dhaa kwatwe koshivu uuna omeya ga ningi oombahiteli, oto ki imonena eteyo ewanawa molwaashoka oto ka kutha mo oohi oonenenene tadhi vulu oku kwe etela iimaliwa ya kola.

Iimeno ya yoolokathana inayi pumbwa uuhoho wa faathana, shono tashi eta yi vule oku kunwa mehala limwe, ano kiikunwa yili mumwe ashike otayi koko ashike nawa, molwaashoka kehe shimwe otashi li iikulya yasho ya yooloka koshikwawo.

Uudhila ohawu longitha iiti osho woo omwiidhi okutunga omagumbo gawo ngoka haga ithwana iihandhila. Miihandhila mono omo nduno hawu lala, mo omo hawu valele omayi gawo, nokuga langela sigo ga tenduka. Omo nduno hamu kala mu na uupapala moka tawu etelwa iikulya kooyina.

Uuna aantu taya ka talela po momahala ngaashi moondundu ohaya yi niiyenditho, iiyenditho mbino oye eta opo yi vuge po oondjila ndhono ngashingeyi hadhi adhika komahala hoka. Oondundu odho iinima iiwanawa. Opuna ndhoka dhathethenga nawa omuntu tavulu okuya ko ndele takala ko itaagu ko.

Ondhileu oyo oshimeno shoka hashi zi omafulafula ngono haga longithwa mokuninga iinima oyindji ngaashi iiopalekitho yomoshipala, ano ondhilewu ohayi vulu okulongithwa uuna omuntu ta tula ko sha iiopaleke moshipala. Ohayi vulu wo okutulwa miikuusinga noshowo kiipundi.

Omahangano ngoka haga landitha oombuto, ihaga thikile taga landitha oombuto moshigwana. Tango ohaga tala ngele ombuto ndjoka ombwaanawa tu. Ohaye yi kunu nduno momashina opo ya tale oshizemo, yo ya wape ya landithe koshigwana.

Omuntu oto vulu okweeta po ongeshefa yoye, to kala to tekula uuyuhwa ngoye to wu landitha po ngele wa koko. Uuyuhwa mbuno oto wu kaleke moshikuku opo waase uutalala wo wu like kiilikama ngaashi omayoka. Moshikuku otamu kala woo mwa yela nawa opo kaawu kwatelwe mo kuulipi, ngoye to wipe iikulya yagwana opo wukoke nawa mbala.

Manga oombuto inaadhi ya mevi, evi oli na okulongekidhwa nawa, tali pululwa, opo uuhoho wu kwatathane nawa nevi lyo tali shashwa wo omeya, opo li kale lya kumwa nawa naashooonkenya tadhi ka tulwa mevi ohadhi piti mo ashike nawa noihadhi kokotwa, molwashoka evi olya longekidhwa nawa.

Oongolo iiyamakuti mbyoka hayi adhika moshiheke mongaashingeyi odhili hadhi adhika miikunino opo dhikale dhagamenwa dhaadhipagwe po kaantu dho dhipwepo. Oongolo ohadhi ende muusita uunene tuu shampa waadha tadhi kanwa ohadhi shiningi opo dhivule okwiigamena uuna dha adhika koshilikama.

Ompanda oyo oshiyamakuti shoka shagamenwa. Ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo. Oyagamenwa molwa oniga yasho ndjoka yina oshilonga hayi longithwa iilonga oyindji yo oyina oshimaliwa. Oyagamenwa opo ku keelelwe uukongo waali paveta molwashoka otadhi vulu dhikane po thilu thilu.

Uuna wuna okandama koye megumbo ho no waningila koohi owa pumbwa wu kale watula ko onete opo oohi kadhi yakulwamo koodhila dhoka hadhili onyama natango owa pumbwa okukuna po iimeno popepi nokandama koye hoka opo wukale toyi tekele to kutha omeya mokandama moka.

Ongolo oyo oshiyamakuti shoka shomezimo lyoonkambe noondoongi, ashike sho osha yooloka koonkambe, molwashoka ohashi adhika moshikunino shiinamwenyo nuuna nduno sha adhika komuntu ohashi vulu okukukuma ndele e tashi fadhuka po, inashi fa iitekulwanamwenyo ngaashi ondoongi nonkambe mbyoka hayi vulu okutega omuntu.

Iimeno yoludhi lwayoolokathana otayi vulu okukala mehala limwe ano moshikunino. Shono wuna okuninga ototopola ashike oshikunino shoye noondjila pokati kiimeno niimeno, ndjoka yaludhi lumwe tayi gama kehala limwe, yimwe tayi gama kehala limwe. Oondjila ombwaanawa oshoka otadhi keelele kuulyate iimeno.

Uuna wa adha kehala ndoka lyoondundu kwa lokwa omvula ndjoka ohaku

Omuntu ota vulu okukala e na ofaalama yoonduli shampa ashike e na ombaapila yepopilo ya za kombelewa yuuminisiteli wu na sha nomakuti. Shino ote shi ningi mepitikilo lyepangelo, shono tashi ulike kutya iinamwenyo mbyono okwa tokola oku yi gamena ngaashi tashi vulika.

Iinamwenyo ngaashi naanaa aantu ohayi vulu okusila oshimpwiyu uunimwena wawo. Ngaashi onduli ohayi yamutha okanduligona kayo na ohayi si oshimpwiyu kutya kehe pamwe keli oka gamwena ko oku uvithwa ohole.

Endombo olyo oshimeno shoka inashi pumbwa nana omeya ogendji. Oshili shina omafo omanene, ngoka haga pungula omeya ethimbo nuule. Shino osheeta oshimeno shika shi wapale momahala ngaashi moombuga, moka ihamu lokwa nohashi vulu okumena etashi kala nomwenyo omumvo ngo.

Uuna wu na oshikunino shoohi oho kundu oyendji. Yamwe ohaye ya okulanda oohi ndhoka to tekula, yo yamwe otaye ya okukonga uuyelele ngaashi aailongi mboka ya za kiiputudhilo otaya vulu okutalela po ehala lyoye, opo ya konge uuyelele shi na sha neilongo lyawo.

Oohi odhili oompu okukwata ,molwaashoka omuntu otavulu ashike oku tula okanyama mokanete hoka takwatitha noohi ohadhiya nduno dha panda okanyama hoka, momukalo guli ngawo otadhivulu oku kwatwa.

Omuntu ota vulu okutameka ongeshefa ye yuuyuhwena. Ota kala e na omashina ge gokutendula omayi. Uuyuhwena ngele wa tendulwa ohewu tula nduno moshikuku shono sha longekidhwa nawa notashi wu pe wo uupyu wa gwana, molwashoka kawu li pooyina. Konima ota vulu okuwu landitha wu na oshiwike nenge iiwike.

Moshilando ohamu kala nuuwanawa nakehe gumwe ohaka la a hala ando omo hazi. Ohamu adhika omatungo ogendji gamwe nokuli galondathana, omatungo gamwe gomugo ongaashi giipangelo osho woo goongeleka, moombelewa dhomayakulo gamwe. Omuna woo oopate dha dhigakana odhindji.

Ngele momudhingoloko gweni omuna etale enene oto vulu oku ninga mo okakololo koye, hono to tula mo oohi dhoye ndele e to kala todhi pele mo iikulya. Oto vulu nduno oku longitha iipilangi nenge iitenda, osho woo oonete moka tamu kala muna oohi dhoye.

Uuna wa sile oshikunino shoye shoohi oshimpwiyu ho dhipe iikulya ya gwana nawa otadhi vulu oku koka. Shono tashi ku etele omauwanawa ngaashi oto vulu okulya naanegumbo lyoye ndele e tamu pandula. Oto vulu wo okudhi landitha shono shili tashi ku etele oshimaliwa oshindji molwaashoka aantu oyendji otaya kala ya hokwa okudhi landa.

Uuna wuna oshikunino shoye ohokala wuna otsewo oyindji nkene hoshi ende opo ayihe yikale nawa, shino otashi eta nduno wutalelwepo kaantu oyendji tayeya okukupula omayele yo yamwe otayeya wo okulanda nayo wo yakakune kikunino yawo, shino oshili oshanawa molwashoka yamwe otavulu okuku pandula sho toyape uyelele.

Uuna wuna oshikunino shiimeno yoye, oho kundu oyendji. Aantu yamwe ohaye ya ya hala ya mone ontseyo opo wo nayo ya ka tameke iikunino yawo. Ohaye ya nduno taa pula kutya oho longitha evi li li ngiini, oho li longekidha ngiini oshowo oho tekele ngiini iimeno yoye, nomapulo ogendji ga gwedhwa po opo ya mone ontseyo.

Okumuna oohi osho oshinima oshaanawa, molwaashoka oohi ohadhi tana mbala dho ohadhi vala omayi ogendji gono haga katenduka uuhi uushona, shino ohasheeta oohi dhitane mbala. Uune ngele wuna okandombe koye koohi, oshaanawa wukale hokwatamo dhimwe opo kaadhilye po.

Oshigwanga shaa po ihashi imbi oshikwawo okupanga. Ngele ku na ehala mpoka to vulu okuninga okandombe koye nenge ku na etale li li popepi, oto vulu okukutha tuu kehe oshikwatelwa sha andjuka nawa to tula mo omeya, opo wu vule okumuna oohi dhoye ngoye to kala to dhi pele mo iikulya otadhi koko ashike nawa.

Konima yokukuna iilikolomwa yoye ohayi tula ko nawa shampa we yi sila ashike oshimpwiyu. Shampa nduno ya tula ko yo iiyimati tayi pi nawa, oto vulu nduno okuya moshikunino shoye, ndele to ka likola ngoye to hogolola kutya o ke yi longitha shike. Pamwe oto ka landitha nenge wu ka lye naanegumbo pamwe nangoye.

Oondjuhwa odhili pomaludhi geli gaali. Opuna oonkadhindjuhwa osho wo omakondombolo ano oondjuhwa oondumentu. Omakondombolo ogena iilonga oyindji, ogo haga igi go ogo haga kongele oonkadhindjuhwa iilkololo. Ohaga londo woo oondjuhwa ndhoka ookiintu .Uuna ekondombolo lya mono okakulya ihali ilile ihe ohali ithana oonkadhindjuhwa.

Nonando iimeno ya pumbwa oonte dhetango opo yi mene nawa, opena mbyoka inayi pumbwa oonte odhindji. Unene tuu mbyoka hayi vulu okukunwa pethimbo lyokwenye. Shino osha eta nduno aalongi yiikunino ya konge ondunge opo ya kale haya tula ko oonete dhomuzile, opo iimeno kaayi pye omutenya shinene.

Onyama ya kahadha shala oyiholike komuwambo unene tuu pethimbo lyiituthi aantu yaawambo oyehole oku teleka oondjuhwa opo dhipewe aayenda oshowo aahiwa yoshituthi . Ohadhi pewa woo iitenya nuuna dha dhipagelwa iitenya ihadhi topolwa .

Aalongi yiikunino oha ya fulumo omikanka mokati kiikunino yawo moka, opo omeya ga vule oku kunguluka ga landula omukanka ngoka niimeno ota yi vulu okunwa momukalo ngoka omidhi ta dhi nana omeya ngoka ge li momukanka. Shino oshiwanawa molwaashoka ota shi eta iimeno yi mone omeya ga gwanwa.

Moshikuku shoondjuhwa omuna okukala muna uuyelele owundji opo oondjuhwa dhi vule okumona iikulya yadho ndjoka hodhi tulile mo dho dhimonathane woo kadhi kale tadhi pumathana . Oondjuhwa tokala nduno todhi tulilemo moshikuku molwaashoka ngaaka owafa wedhi ngambeka dhika yange mpaka naampeyaka.

Iikwaushitwe ngaashi oondundu ohadhi vulu okuhila aantu taa zi komanenevi galwe taya yi yaka talelepo iilongo yilwe. Shino ohaye shi ningi molwaashoka miilongo yawo iinima yopaushitwe ya tya ngaaka kayimo. Shino otashi humitha komeho nduno eliko lyoshilongo shoka tashi talelwa po.

Oondundu ohadhi adhika owala komahala ngaashi koombuga hoka ihaaku mono naanaa omuloka gwa gwana. Ohadhi vulu wo oku adhika komahala ngaashi moshomeya, moka hamu mono omuloka gwa gwana. Nuuna kwa lokwa nawa oto adha omiti ndhoka dha mena moondundu moka dha ziza nawa nohadhi eta oondundu dhi kale tadhi monika nawa.

Mboka yena iikunino unene tuu uuna omuntu ta lalakanene okukalanditha iilikolwamo. Iha kala owala i inekela momvula ohavulu okutula mo ominino dhokufala mo omeya moshikunino she, opo a teye mbala ye a wape a kalandithe.

Moshikunino shimwe, otamu vulu okukunwa iimeno ya yoolokathana, mono tamu vulu okukala muna iikwamboga oshowo omiti. Unene omiti hadhikalamo odhiiyimati dho odhina wo omizile, dha ningila opo dhipe omizile iimeno mbyoka yaahole omutenya ogundji. Iikunino oya simanekwa moosikola.

Komahala gomainyanyudho, aantu ohaya tunguko uundombe, moka aantu haya ka kala taya dhana omeya pethimbo lyokwenye, yamwe ohaya longitha uundombe mbuka onga oongeshefa dhawo, moka taya etapo ooskoka dhoku longa aantu oku yoga omeya, yo taya futwa nduno iimaliwa.

Uuna wahala okukwata mo oohi dhoye nuupu, oto vulu ashike okumbiila iikulya momeya popepi naampoka wategeka. Ohadhi ya nduno tadhi kokomokako handiyaka dhali dhili tadhiya mpoka pena iikulya ngoye to yuulamo dhoye.

Ethimbo lyo kufu aantu ohaya kutha oombele noontungwa opp yaye momapya yaka teye. Ohaa teteko nduno omitse dhomahangu, ndhoka dhina oomuma opo yedhi fale pomalupale kiihawawa nopevi , dhi tegelele okuyungulwa.

Endombo oshimeno shoka shina omidhi dhaya muule. Ohashi vulu oku hupa uuna sha mena momamanya omolwashoka omidhi dhalyo ohadhi ka konga omeya kokule. Ohashi tulako nduno oosheno dhoka hadhi liwa kuudhila dho tadhi tulako oonkenya opo omandbo galwe ga mene.

Uuyuni wa humu komeho naantu itaya mono we iihuna kandja Mupetami. Mongaashingeyi aantu otaya longitha omambakumbaku osho wo iipululo mbyoka hayi kala ya nanwa komambakumbaku opo ya longe omapya gawo, ngepathimbo lyeho omuntu okwa mana nale okulonga.

Oondjuhwa oludhi luudhila mboka hawu tekulwa megumbo. Oondjuhwa oompu okutekulwa odha pumbwa ashike oshikuku opo shidhi gamene kiilikama ngaashi omayoka nomakodhi. Dho tadhi kala nduno tadhi pewelwamo iikulya opo dhi vale omayi dhi tane mbala. Oshikuku oshina oku opalekwa opo kadhi kwatwe kuulipi.

Okakodhi koonguti oko ondhila ndjoka yopokati hayi li ashike onyama. Okadhila hano ohaka li unene oonguti oshowo uuyuhwena momagumbo moka ihake wu toka.

Aalumentu mboka yomatha momukunda mono oyo haya kutha oonete taya yi kiishana nokondombe yaka kwate oohi. Ohaya longele kumwe oku kokolola oonete dhawo ndhoka opo ya kwate oohi odhindji nawa yo taya topola nduno.

Ngele wa yi mombuga oto adha mo oshimeno shoka hashi ithanwa welwitchia mirabilis. Oshimeno shino oshi na ondjokonona hashi lumbu kombanda yevi oomvula odhindji sho ohashi hupu pehala pwaa na omeya ngaashi mombuga, molwashoka ohamu mono omuloka omunkundi. Osha simanekwa, molwashoka oshi li wo koshihako shaNamibia.

Ondjila yomeya ihayi dhimbi nande yi kale yeenda mokati koma manya. Mpoka hapu ende omeya opuna okwiimonikila, molwaashoka ohaga kala ga ningapo oondabo sho hageende po ethimbo nethimbo, go taga pitula po gamwe gomo mamanya mondjila yago mo.

Mongaashingeyi aantu ihaya monowe iihuna komailonga. Mongaashingeyi aantu ihaya papula we komake, ohaya longitha iipululo ya nanwa koongombe. Ashike ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga endelele nohaga mana ko epya muule wethimbo efupi.

Uuna wuna oshikunino shoye shoohi ino pumbwa owala oku kala hoyi po uuna tokedhipa okulya nenge wahala oku kwatamo dhimwe wukalandithe nenge wulye. Oto vulu okuya po eto tala ashike nkene dhili momeya tadhi inyenge oto uvitha ashike omwenyo gwoye nawa noto kala wa mbilipakelwa.

Onga omulongi gwoshikunino owapumbwa okukala wuna ontseyo yiinima yimwe mbi. Owapumbwa okutulamo ominino dhomeya moshikunino shoye uuna tashi vulika. Ngoye totula ko woo oonete dhomuzile uuna iimeno yoye mbyoka wakuna yaahole oonte odhindji. Ngoye owapumbwa woo okukuna iimeno yoye ya pitithapo omahala opo yi fudhe nawa.

Kakele kembakumbaku ndyoka li li hali longithwa okunengeneka evi opo li vule okutulwa ombuto. Opena woo okashina ko koonyala hoka haka longo komahooli haka longithwa okupupaleka nawa nokulongekidha evi opo sho omuntu taka tula mo ombuto otayi piti mo nawa.

Aantu yamwe ohaa vulu okumuna nuuyuhwena mboka huu ningilwa oshikuku oshiwanawa, tashi wu gamene kiilikama osho woo oku wupa uutsu wa gwana nawa. Iikulya nomeya ohayi tulwa muupokopoko owundji opo kaa wukale wathinana, oshikuku oshina woo okoopalekwa opo kawu kwa telwemo kuulipi.

Mombuga ohamu adhika omiti ngaashi omano molwaashoka omano ogena uufo uushona shono tashi eta gakale ihaga kanitha omeya ogendji ngaashi omiti omikwawo shino ohashi eta iimeno nga mbino yivule okuhupa mombuga molwaashoka ihamu lokwa naana. Ohamu adhika woo oondundu .

Uuna to munu oohi dhoye oto vulu oku kala wuna oondama odhindji ngaashi tashi vulika etamu kala muna oohi dhimwe omuna oohi dha yoolokothana moondama dhimwe omuna oohi ooshona , dhimwe omuna dhopokati nadhinwe omuna ndhoka odho tadhi liwa pethimbo ndyo. Sho tadhi koko gweye otoyi kondama onkwawo sho tadhi kapwamo ngoye to tsikile wo.

Uuna wu na oshikunino shoohi, nena ku na okusa omukaga. Kehe esiku wu uvite wa hala omweelelo gohi oto yi ashike kondaama yoye, ndele to kwata mo oohi dhomwaalu ngoka wa hala go nomukaga owe gu kandula po tuu ngaaka.

Uuna to longo moshikunino shoye, owa pumbwa wukale to zala iikutu mbyoka tayi vulu okukugamena molwashoka omiti dhimwe to vulu okulonga nadho moshikunino ngaashi ndhoka dhokudhipaga uupuka odhili dha nika oshiponga, owa pumbwa okukala wuna omanyala opo olutu lwoye lwaaye mekwatathano nomiti ndhoka.

Omatama shampa gapi ohaga likolwako noku tula nawa miipakete opo gaka landithwepo komahangano ngoka gahala okuka ndulukamo iinima yilwe ngaashi oosopa nenge gaka landithwe kwaamboka yena oongeshefa oonshona yahala yaka landithe wamboa ya hala gomu elelo.

Omavo oha ga mene momeya, noha ga kala ga she neka nawa, ashike iha ga vukulwa manga ondombe inayi pwina nomolundji oha ga dhengitha aanona moku ya kelela ka ya dhane omeya.

Onkanga ngele owa adha ya tendula, ohayi kala yi na uunkangona owundji lela. Onkanga yi na uunimwena shampa tuu ya adhika koshilikama ngaashi ekodhi, ohayi tuka po yo tayi thigi ya londodha uunimwena wawo e tawu holama. Nando nee ou ende po oto piti po ashike, ito ka mono.

Konima yokulonga neyitulomo, iimeno ohayi koko nawa nohayi tulako ngaashi omukuni a li ta lalakanene. Nuuna nduno shoka sha kunwa sha adha okuliwa, mwene goshikunino ohayi mo nduno opo a ka kuthe ko iikunomwa ye.

Oondjuhwa odhili oompu okutekulwa . Moshikuku shadho omwapumbwa okukala tamu opalekwa nawa, opo dhaakwatwe kuulipi. Odha pumbwa okukala tadhi pelwamo iikulya nomeya gagwana nawa opo dhikoke nawa, ye omuntu avule okukwatamo dhimwe aka landithe , ye iimonene iisimpo ye.

Oondhila odhili pomaludhi ogendji, opuna ndhoka ha dhili onyama yiinamwenyo iikwawo ngaashi oohi. Noondhila ndhono oha dhi adhika ne pominkunkulo dhomeya dha tegelela ngele ta dhi itsupo oohi opo dhi lye. Oondhila ndhono odhi na nduno omanyala ga ningila oku yakula momeya.

Aantu mboka haya ka talelapo kombuga ohayayi niiyenditho shono she eta nokuli mombuga mukale muna oondjila mpoka hapu ende iiyenditho mbyoka . Kakele kondjila ndjono ohamu adhika oondundu oshowo omano ngoka haga vulu okuhupila molwaashoka go ihaga kanitha omeya ogendji.

Aantu ohaya munu oongombe nomalalakano ga yooloka. Yamwe ohaya ningile okudhi landitha po, opo ya mone mo iimaliwa. Yamwe ohaya tselele aakwanezimo yawo moohango oshowo piituthi yomaluhodhi. Waa na ongombe oho monika wu mu katalume

Ngele owa hala okumona iiyamakuti ngaashi : oosino, uumenye, oompo, oongolo nayilwee, talelapo oshikunino shiinamwenyo moka moNamibia tu na mEtosha. Oto vulu oku adhako omaludhi ogendji giinamwenyo ngoka wa hala okumona.

Aawambo shampa yayungula ohaya kapungula iilya yawo miigadhi. Oshigadhi kala shatungwa nomihuya, oshowo noombala shampa nduno shuuda ohakutulwa oshidhiya shoka hashikolongelwako neloya. Oshigadhi inashipumbwa okupya omtenya sho osho hashi kumbilwa oluhaka shoka hashitulwa koongudhi oshigadhi nasho ohashi tulwa koongudhi

Ngele ngoye owuli omupenda, noho kunu iimeno ndele ohayi mene nawa, oto vulu oku yapo nongeshefa yoye moka to vulu oku kala to kunu muupokopoko ndele to kala to landitha ku mboka kaayena iikaha iiwanawa. Aantu yamwe otayeya yeku pule uuyelele nkene hoshi ende.

Aantu yamwe oye hole okutunga omagumbo gawo koonkunkulo gomeya. Anuwa oye hole sho omuntu to penduka owa tala eopalo lyomeya. Kombinga yimwe kashi li naanaa shi na egameno, molwashoka oto vulu okukala wu na uunona, wo uunona owo tuu mboka uutsini, otawu vulu okuya momeya.

Aawambo oya simaneka ongalamwithi yashiteni hayi telekwa ndele eta yi hukulilwa melilo. Ohayi tulwa nduno melilo lina omapi. Monale shampa omukulukadhi a telekele omusamane melilo lina omapi nena ngawo ote mu londodha kutya kondjugo ineenda ko ota tala pevi.(ano e li keshito lyoomeme).

Kahadhashala oku na onyama ombwanawa noyi holike koyendji, shampa nduno wa adha ya telekwa nongalamwithi yaShiteni ndjoka hayi telekwa nuusila womahangu, ito zi mo. Oyendji oye hole okuyi kulula nonamunate shampa tuu yanu mo, ohaya li wo onyama ndjika pamwe nomboga noshimbombo.

Aantu yamwe ohaa vulu okulanda uumuti wa kunwa nale ndele taa ka tsika kiikunino yawo. Manga inaa tsika oha longekidha nduno oshilambo moka te ya a tsike omuti gwe nokonima shampa oshilambo a mono kutya osha adha okutsikwa opo ihe nduno ta tula mo omuti gwe.

Uuna wu na oshikunino shoohi oshili oshinakugwanithwa shoye opo wu kale to dhi pe iikulya yadho ya gwana nawa noyi na uundjolowele tayi vulu okudhikokeka mbala opo wu vule okudhikwatamo dhikutekule dho dhi tekule wo oshigwana.

Aantu manga inaya kuna mpoka yahala okukuna ohaya ndjike po iiti opo ya tseye kutya openi mpoka taya tula oombuto dhawo, ohaya tula mo natango ominino dhoomeya mpa yatsa nduno iiti mbyoka ohaya tsu ominino uumbululu opo dhikale tadhi zi omeya taga yi mpoka yakuna.

Oombaka odho uudhila mboka woo huu vulu okutekulwa momagumbo. Uudhila mbuka ohuu pewa nduno iikulya kaantu. Oombaka oodhila dho momeya na odhihole oku kala tadhi dhana momeya. Uuna omuntu edhi na, okwa pumbwa akale ena ondombe yomeya yi li popepi dhi kale tadhi yi ko.

Molwaashoka mombuga kamu na omiti odhindji, shino osheeta ombepo yi kale tayi pepe odhigu, ta yi eta nokuli omavi ga gongale pehala limwe, nomavi ngoka oha ga gongala eta ga ningi oondumba.

Uuna omvula ya loka nawa oongombe ndhoka dhomwali ohadhi kala nuutana wuna omalutu gapaluka nawa molwashoka iikulya opo hayi kala ya gwana nooyina ohaya vulu okuwupa omahini ga gwana nawa ndele etawu koko.

Ombaka oyo oshikwamawawa oshiwanawa okutekula, molwashoka shampa wa adha ye ku tendulile, nangoye mwene oto ipandula. Iikulya ohayi hepuluka. Ano konyala omayi agehe ohaga tenduka po. Nuuna nduno wu dhi na, owa pumbwa wu kale wu na ondombe yi li popepi hoka ho dhi fala dhi ka yoge.

Oto vulu okutota ongeshefa yoye to kala hoteleke iikulya ano to landitha iikulya ya pya nale ngaashi onyama yondjuhwa pamwe noshimbombo naantu oyendji unene tuu mboka haya yi kiilonga pethimbo lyomwiha ota yeya okulanda. Nokuli ngele owa gwedhapo oshikunwa weshi dhenga komutse.

Osino oyo oshinamwenyo shoka sha simanekwa moshitunda shaNamibia molwaashoka shapwa watala koshihaka shoshilongo shaNamibia, otodhi adhako dhili mbali.

Aantu ohaya tekula oohi yena omalalakano go kukalya naanegumbo yawo nenge yoku palutha oshigwana ano sho taya ka landitha yo yamone iimaliwa. Uuna nduno to lalakanene okulanditha owuna okukala tope oohi dhoye iikulya opo dhikoke mbala dho dhi gwane opo wukamonemo oshimaliwa shakola .

Ngele aantu taya tekula oondjuhwa ohaya kala taya lalakanene iinima ya yoolokathana. Yamwe oha ya lalakanene okumona ko omayi opo ye ke galandithe oshoka omayi oge holike. Nomuntu ohape nduno oondjuhwa dhe iikulya ya gwana nawa opo dhi vule oku mupa omayi ogendji.

Ombahe oyo oshinamwenyo hashi adhika mokuti, shina othingo ondeendeka nomutse omushona. Omagulu gasho gokomeho omale ge vule ngoka go konima, yo oyina okashila okafupi. Onduli ohayi li omano, oshowo omafo gomiti omile.

Uuna ondama yoye moka wa tula oohi ya kwatwa koombahiteli noohi dhoye odha kwatwa koshivu, otovulu okudhengela kombelelwa yuuhaku opo yeye yapange oohi dhoye, otaye ku kwathele.

Opuna iinamwenyo yomokuti ya yoolokathana ngaashi, oondjamba noonduli. Mongashingeyi iinamwenyo mbika oyili ya gamenwa molwashoka itoi adha pehala kehe, ongele owala wayi moshikunino shiinamwenyo ya gamenwa.

Aantu oyendji miikunino yawo ohaya fulu mo omikanka. Omikanka ndhoka ohadhi kala nduno dhi li pokati kiimpungu hono oko haku kunwa. Nomikanka ndhika ohadhi fala omeya kokule hwiyaka nako wo kwa kunwa.

Oongeshefa odhili pamaludhi ogendji. Opena mboka ya tunga oondunda opo mu kale tamu lalwa kaayendinandjila, yo taya futu iimaliwa. Nomomahala gatya ngaaka ohaya longekidhilwa mo nduno uulalelo, oomwiha nenge oshuumbululwa. Kehe tuu shoka a hala, pehala ohapu longekidhwa nduno nawa opo pu nane aatalelipo.

Omapungu oyo iikunomwa mbyoka yihole omeya ga gwana nawa noyendji mboka yena iikunino yomapungu ohaakala yena ominino ominene dhatsuwa oombululu tadhi shasha mine pomakota gomapungu, shampa inaga mona omeya gagwana nawa ohaga nyanga ano ihaga tula ko.

Ngoka eli a likola oongombe ohedhi nyangele tedhi kongele iikulya oongombe ohadhi pelwa iikulya yadho momatemba opo iikulya kaayi hepe sho tadhi li nokuli ohadhi kala dha tulwa muukololo kehe yimwe oyi li mokakolo kayo opo kuyandwe oongombe dhi tsaathane.

Nonando iimeno oya pumbwa oonte dhetango opo yi mene nawa inadhi pumbwa oku kala odhindji molwaashoka otadhi ningi dheete omafo ga kale ga pemba yo niimeno mbyoka omafo gawo ogo haga liwa otayi ka kala iilulu. Aantu ohaya tula ko nduno oonete opo dhi gandje omuzile kiimeno mbi.

Omakuma ogena uupyu unene tuu pethimbo lyokwenye shino osheeta oyene yomagumbo opo pomayelo gawo ya kale yaningako omitala dhokugodja momitala muno ohaa tula mo nduno iipundi yangila okugondja.

Ombuga oyo ehala ndyoka lyakukuta ihali mono naana omeya. Nomiti ndhoka dhili mo odhi lyaathane kokule dho kadhi na omafa dhipe aantu omuzile naantu mboka haya ka talela po mombuga ohaya zala iikutu mbyoka tayi vulu okuyagamna komutenya.

Moshikunino shoye uuna to kunumo, iimeno yoye nayi kale ya tithathana po ehala, ngoye to thigimo woo oondjila, opo wukale to vulu oku endamo wa manguluka, omuntu ino pimbwa oku kala to lyata iimeno yoye uuna toyi tekele nenge tuu toyi sinasina uupuka.

Uudhila nande wuna omaukwatya ogendji ga faathana owuna woo omayooloko opena mboka hawu li onyama ngaashi uukulu .Uudhila mbuno owuna omanyala omakukutu gena iipanyala iikukutu ya ningila okutsa oshinima uuna ya yakula nomilungu omikukutu dha ningila okutudha.

Oombwa dhomomeya odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika kefuta, ano iinamwenyo yomomeya. Ohadhi kala mefuta, nomoompito dhimwe ohadhi ya komukunkulo gwefuta. Odha simana molwashoka oshipa shadho ohashi longithwa okuninga omapaya gomoombunda.

Aantu yamwe ohaa kunu iimeno yawo komutunda, nopokati komitunda mpoka ohaa kala ya fula po omikanka. Omikanka dhino ohaa kala ya ningila omvula shampa ya loko omeya ohaga kunguluka nduno ga landula omukanka nguka, taga fala omeya kokule hwiyaka ko nako wo kuna iimeno.

Ohashi kala enyanyu enene kumwene goshikunino shoohi uuna a kala nokutekula oohi dhe eta dhi koko nawa nokonima yokudhi kuthamo oha kala uuvite etumba molwaashoka okwa mona osheelelwa sha gwana ye ota vulu okulanditha amone iiyemo

Mokuti ohamu adhika oshinamwenyo shoka sholudhi lwoondongi noonkambe ndhoka hadhi tekulwa momagumbo ashike oshiyamakuti shino ihashi kala paantu ohashi ithanwa ongolo edhina lyasho olya zilila koolwalwa lwayo sho yina omakonda omaludhe nomatokele

Aawambo konima yokuyungula ohaya pungula iilya yawo miigandhi. Iigandhi ohayi kala yatungwa nomihwiya. Ohayi tentekwa nduno koongudhi opo kaayitse pevi molwashoka otayi vulu oku lika kuuhwa. Ohayi siikilwa nduno noluhaka ndono halu kala lwa tulwa woo koongudhi.

Mongaashingeyi aantu ihaya pululawe omapya gawo uule womwedhi. Omuntu epya oheli mana ko ashike monutenya gumwe, ngoka nokuli iiyadha, oha vulu okwiithana oombakumbaku nande mbali opo dhi endelele, she ota ka kuna ashike.

Iimeno mbyoka yi hole omuzile ano inayi pumwa oonte odhindji dhetango ohayi kala ya hapa nawa uuna yili momuzile uuna ya mono omutenya ogundji ohayi vulu okupemba ashike ngaashi mbyoka omafo gayo ogo haga liwa ohaga ka kala omalulu.

Opo wu kale wuna oshikunino sha hapa nawa tango owuna oku ninga omalolelo kutya evi mpoka wuli oli hole shike nu una wa mono kutya evi lyoye oli hole iimeno ngashi omabanana. Opo ihe nduno to kunu oshikunino shoye sha pwako eto kala to tekele. Omabanana omiti omiwanawa oshoka ohadhi tulako iiyimati oyindji yo oyi holike.

Aantu komahala gomatalelepo uuna taya yi ko ohaya ende noondya dhawo noshowo okunwa kwawo nuuna taya ka vululukwa ohaya kutha nduno esiga, ndele taya yotha. Yo sho taya yotha otaya nu ihe shoka ye enda nasho.

Nonando oondundu ohadhi monika dha fa ihaadhi teka nenge dhi kumuke, esiku nesiku ohadhi ende tadhi kanitha gamwe gomomamanya dho tadhi ende wo tadhi tatuka. Shino ohashi etwa komeya, kombepo oshowo kuupyu.

Opena eshina lyokukulula nenge lyokukatula omwiidhi noyendji unene tuu aaniimuna oya tameke taya longitha eshina ndika. Opo ya kale nokuteta omwiidhi opo yegu gongele yakale yegu pungulila iinamwenyo yawo yaningila okwenye sho takuthiki.

Onkankanga osho oshikwamawawa shomo shi heke, ashike mongaashi ngeyi, oyendji oye hole okudhi tekula yedhi ningila iikuku. Onkankanga oha yi vala omayi ogendji no konyala omayi ngawo ohaga vulu okutenduka. Omuntu uuna ahala oku te kula oonkanga oha vulu ashike okukutha eyi lyonkankanga etelitula poshikololo shondjuhwa eta li tendwa.

Nonando komahala goondundu kwa tseyika nawa ihaa kulokwa , moompito odhindji ohaku vulu okwadhikwa omeya ngoka hageyako taga endele momilonga moka .omeya ohage yapo ethimbo limwe gaziilila kehala hoka kwalokwa shinene , etageya nduno taga kunguluka sigo geya okutalama koondundu.

Ngoye owu li omuhongi dhingi gwiinima miiti? Owe shi tseya tuu kutya aantu mbono ye na omahala gomangeshefelo haku talelwa po kaantu mboka ya hala oku ka lya omaulalelo, omwiha noshuumbululwa oye hole iihongomwa mbyono? Thikama nena ka konge omiti wu tete e to hongo mo iitaafula niipundi wu ka landithe.

Oohii odhi li pamaludhi ogendji. Opu na ndhoka ihaadhi liwa. Aantu ohaa kala yedhi na moondama dhawo ya ningila dhi kale tadhi monikitha ehala nawa ,unene tuu aanangeshefa mboka ye na omahala goku talelwapo.

Monale, uuhilili owa li ashike wu shiwikile pethimbo lyomvula, shampa ya loko ngeya, opo tawu mene okuza mevi. Ashike mongashingeyi, oku na yamwe ye na oofambulika, haya kunu uuhilili, opo ya kale ye na oongeshefa, taya landitha wo nokoositola oonene.

Aantu ohaa tekula iingulu nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaa ningile opo yi koke yi vale uungulwena e ta ye wu landithapo. Yamwe ohaa kala noopoloyeka dhokulanditha iingulu uuna ya koko unene tuu koositola ndhoka hadhi landitha onyama yiingulu.

Onduli oyo oshiyamakuti shoka hashi adhika moshiheke na ihashi kala paantu. Onduli oyi na othingo onde sho osho hayi ithanenwa onde yokananathingo. Oha yi li koondungu dhomiti oshoka omafo ohayi ga adha nuupu.

Uuna aantu taya kwata oohi nonete, ohaya yala onete yawo momeya taya ende nee taye yi kookolola ye li epala lyondjamba. Sho tuu taaka thika kehulilo lyokadhiya moka mu na omeya ohaya kala ya kwata mo oohi odhindji. Ohaya ka topola nduno molwashoka oya li taya longele kumwe.

Moshilando ohamu kala muna oomatungo ogendji gendji noku li gamwe oto adha ga londathana. Unene aantu oyendji ohaya tungu moshilando opo omayakulo agehe ga kale pehala limwe. Ohamu kala nduno mwa kunwa omiti dha ningila omi zile oshowo oku monikitha nawa ehala.

Aantu yamwe ohaya tekula oonzi nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaya lalakanene onyama, yamwe ohaya lalakanene okulanditha omafufu shampa yedhi kulula. Oonzi odhi li iinamwenyo ya simanekwa kaantu oyendji molwashoka pohango ngeenge oweyi gandja, oho talika ko wa tsela.

Omumvo ngoka kuna omuloka pothinge iinamwenyo ayihe ohayi kala tayi ligola uunene tuu mbyoka hayi li omwiidhi niihwa. Iinamwenyo ngaashi oongombe ohadhi kala dha lambalala omalundu tadhi Napa omwiidhi ngoka hagu kala omutalala nawa go oguna uundjolowele, ohadhi kala nduno dhina omalutu ga pama nawa.

Uuna aantu taya ka talelapo ehala lyontumba ndele otaya longitha iiyenditho yili nande iyali ngaashii oohauto oye hole okweenda ya lambathana kehe mpoka tayayi, opo kaya pukathane. Molwaashoka ethimbo limwe pehala mpoka kayeshipo naana nuuna yapukathana ohashi kala oshidhigu okwiimona.

Nonando mombuga ihamu lokwa naana oto vulu oku adha mo omuti gwa ziza. Omuti ngono ohagu kala gu na uufo uushona opo gu pungule nawa omeya molwaashoka omeya ohaga kana mo moshimeno okupitila momafo nuuna omuti gu na omafo omashona ngaashi omano omeya ohaga kana mo nuudhigu nohashi hupu nawa.

Uuna omuntu ena oshikuku shoondjuhwa oku na okukala ta sile oondjuhwa dhe oshimpwiyu, opo dhi mu pe oshizemo oshiwanawa shoka ta lalakanene. Oshikuku she oku na okukala teshi opaleke nawa, opo oondjuhwa dhe kaadhi kwatwe kuulipi.

Aantu yamwe ohaya kala yena iikunino yawo, haya kunu mo iikulya yiimuna. Shampa nee omwiidhi gwa koko ohaya kongo omashina ngoka haga kulula omwiidhi noku gu gongela nawa opo ya wape ye gu mange nawa ye gu pungule ya tege ethimbo lyokwenye.

Ombulu yaMukete, oyo okanamwenyo okashona, hoka ke li ke na oonkondo, na ihaka ikondo olugodhi. Oshinamwenyo kutya oshi kale shi na uunene wu thike peni, oshi na ngaa okusindika kokanamwenyo haka. Okanamwenyo hano oke na onyati, nolundji ngele taka kondjo niiyamakuti iinene, oke hole okulya puumpando.

Haaluhe oondundu hadhi adhika mombuga. Ohadhi vulu wo okwa adhika komahala hoka ku li wo haku lokwa nokuli twaadha kwa thitakana nayi ano oshiheke showala noondundu ohadhi kala oonkumithi meshito dhalyo molwaashoka oto vulu okulonda ko ndele ito gu ko.

Iimeno oya pumbwa okukunwa melandulathano, ta pu piti omahala, opo sho omuntu te ende moshikunino she ahala okuya kehala li li kokule hwiya, ita ende ta lyata kiimeno ye ndele ope na ondjila mpoka ta vulu kweenda, na shampa iimeno ya pitithathana po omahala, ohayi koko nawa shaashi oha pu kala pe na ombepo.

Aantu ohaya tekula oondjuhwa nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaya lalakanene okumona ko omayi ngoka ga simana momalutu gaantu, molwashoka oge na iitungithi. Aantu ohaya tekula nduno oondjuhwa dhawo, opo omayi ngoka ye ke ga landithe, molwashoka oge holike yo ya mone iimaliwa, nenge ya lye momagumbo.

Uuna wuna oshikunino shoye oshinene inopumbwa okwii dhipagela po noku tekela wuna omayemele nenge omandini, Konga ashike ominino ndele eto dhi andjaganeka noshikunino ashihe etadhi kala dhina oombululu, shoye oku patulula ko ashike dho etadhi tekele kudho dhene.

Onzi oyo oshinamwenyo shoka sha simanekwa. Nokuli moohango dhAawambo, unene tuu Aandonga, ngele omuntu a tsela onzi oha simanekwa, shi vulithe ngoka a tsela ongombe. Nonando onzi oyi thike poshikombo, ngoka goshikombo iha talika ko e na sgoka a gandja, nenge a gandja oshinima sha simana, onga ngoka a tsela onzi.

Iilya nenge omahangu ogeholike unene molwaashoka aantu ohaya katsa uusila yateleke iimbombo nokudhunga oontaku. Mboka yena omapya konima yokuyungula oha yayi komahala gomalandithilo yakalandithe kwaambono kaayena omapya, oha yayi nduno nooshako ondumba.

Uuna omuntu ha tekula oohi, e ta mono kutya ethimbo olya thikana opo a kale a kwata oohi dhe e ke dhi landithe po nenge a ka lye naanegumbo lye, oha kutha mo nduno omeya mondama moka, ndele tamu kala ashike oohi, ohashi kala nduno oshipu kuye opo a thikile owala ta kwata nuupu.

Shampa iiyimati ya adha okuliwa, aantu oha ye yi koonona ko opo ya tale shoka taya ningi po. Thimbo limwe ohaya li naanegumbo yawo, nuuna iiyimati mbyoka oyindji ohaya fala komahala gomalandithilo opo ya ka landithe kwaamboka ye yi pumbwa.

Ngele tashi ya pokutekula iinamwenyo, omuntu ongoye mwene ho tokola kutya ngoye oto isindilile po shike. Yamwe ohaya tekula iingulu. Iingulu oya pumbwa okukala yi li miigunda ya topolwa, opo kaayi lyaathane othina, oshoka tana mbala e tayi kala oyindji. Ohayi pelwa mo nduno iikulya nomeya miigunda yawo mo.

Uuna to tekula oondjuhwa oshiwanawa wukale we dhi topola inadhi pumbwa oku kala dhili mehala limwe odhindji molwaashoka otadhi vulu okukala tadhi lyaathana, uuna dhiniwe kothina otadhi shiimbi woo natango dhikoke nawa molwaashoka inadhi maguluka.

Aantu ohaya tekele iimeno yawo momikalo dha yolokathana. Yamwe ohaya fulu omikanka tatula nduno omunino gomeya guna ombululu dhukilila momukanka kehe omeya ohaga tondoka nduno galandula omukanka ngoka niimeno yili popepi nomukanka ohayi mono omeya.

Okamenye okanamwenyo okashona hoka haka adhika unene kombuga. Okanamwenyo haka hako naana kehole omeya . Ohaka vulu pu pite omasiku ogendji ina kanwa omeya ndele otaka hupu ashike nawa, sho osho haka vulu oku kala kehala hoka lyombuga. Omeya ohaka nu ashike momafo ngoka taka li nenge omume yongulonene.

Kiitopolwa yokushayi enota ohali kala lya yaga kegonga molwashoka omeya ohaga zi kokule shino osheeta nduno aantu yakale haya ka konga omeya yena omandini nomayemele, uuna tashiya pokuteka kapena katapa noohembunda ngele ohaya ka konga omeya molwashoka nayo oya pumbwa oku iyoga.

Monale aantu oyali haya longitha iipululo okulonga omapya gawo nenge ngele kena oonani oha vulu oku papula koonyala shono shali hashi pula ethimbo nuule noonkondo, noshali sheeta aantu ya kale ihaaya likola mo naana oshindji. Mongashingeyi aantu otaya longitha omambakumbaku opo ya pulule embakumbaku ohali endelele.

Ondunda yOshiwambo ohayi kala ya dhengelwa niiti, tayi kumbwa nomwiidhi ngoka hagu muya momaputa nenge moondombe. Moonkunkulu gwawo ohayi kala ya tungwa noondhopi dheloya lyoshaanda nenge lyoshiko, nopevi ohapu kala wo pwa kolongwa neloya.

Aantu yamwe ohaya tekula oohi dhoka ihadhi liwa .Elalakano ndyo kukala nadho oya ningila ashike dhi opalekithe omahala gawo unene ohadhi adhika komahala ngoka haga talelwa po kaantu oyendji .

Okufu ngele mweya ombepo ohayi kala tayi pepe tayi kukutike iinima ngaashi omahangu, naantu ohaya tameke nduno okuteya mo iilya momapya opo ya fale komalupale ya wape ya ka yungule yamwe ohaya longitha oontungwa yamwe ohaya oombaali niiyaha kehe tuu shoka tashi tu vulu oku tu tithwa.

Momahala ngaashi muupale wokudhanena ohamu kala mwa kunwa ongwena ya ningilwa owina opo ehala li kale tali monika nawa, yo naantu sho taya kadhanena mo otamu kala wo muuwanawa. Okangwena hano ohaka kululwa nduno uuna ka ningi okanene. Ohaka kululwa nduno nokashina kokoonyala.

Aantu oya longa ondunge yokukuna iimeno yawo e taya tula mo ominino dha taakana noshikunino ashihe. Ominino ndhika odha ningilwa dhi kale tadhi gandja omeya kiikunomwa mbyoka.

Shampa mombuga mwa mono omata, omathinde gomwiidhi ohaga tsapuka nomwiidhi ohagu kala gwa ninga omulondeka. Iimeno ohayi kala ya nyanyukwa nohayi mono omeya ngoka hayi pungulile ngele omeya ga pwine po.

Ngele oto tekula oohi dhoye no wuli wedhi edhilila monete shono otashi kala oshinakugwanithwa shoye opo wu kale to dhipe iikulya. Molwashoka sho wedhi tula monete ngawo owedhi ngambeka dhi ye kehala hu dha hala dhika konge uupethipethi wadho.

Uuyuni owa huma komeho. Mongashingeyi oku na eshina ndyoka hali tulwa oombuto, noku dhi longekidha nawa ndele e tali dhi kunu. Shampa nduno dha mene, aantu opo nduno haa ka tsika iimeno mbyoka. Nguno omukalo omwaanawa, molwashoka konyala kehe ombuto tayi kunwa ohayi piti mo nawa.

Dhengwa wulungame aaniimuna sho yakala nokumona iihuna pethimbo lyokwenye, oya kongo ondunge opo pethimbo lyomvula yakale taya kunu omwiidhi yo tayegu kukutike nawa yategelele okwenye sho takuya opo yakape iimuna yawo.

Aantu yamwe ohaya tekula uuyuhwena, oha ye wulandithapo nee manga wuli uushona nenge ya tegelele wukoke eta yewulandithapo shampa wa ningi oondjuhwa oonene. Uuyuhwena mbuno owuhole nee sho wuli koshikuku tuu pelwamo iikulya nomeya opo wukoke nawa.

Ethimbo lyokwenyo iimeno nenge omiti ohadhi kanitha omafo, ngele oweya pudho oto hala wutye odha sa, ashike inadhi sa odha kanitha ashike omafo, oshoka ethimbo olya adha. Omafo ohaga fuko opo kuye gamwe omape. Ethimbo lyokwenyo ohaku kala kuna omutenya, oshoka kapu mpoka omuntu ta gondjo.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti shoka hashi adhika moshiheke. Ohadhi ende muusita molwaashoka ohadhi kala dha ningila oku iyambidhidha uuna dha adhika koshilikama, ano ohadhi i kwathele oku kondjitha oshilikama shoka.

Uuna omuntu ena oshikunino oshinene. Ohashi kala oshidhigu kuye, opo a likoleko iiyimati ye mbyoka ya ima. Oha vulu okulongitha eshina, opo a likole meendelelo.

Mokuti ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oondjamba. Oondjamba ohadhi ende muusita owundji, uuna wadha tayi ende oyo ayiike ohayi ithanwa ondjamba yolupangi. Ashike moompito odhindji ohadhi ende ashike muusita, ohadhi nu omeya tadhi longitha omikanti.

Uuna omuntu ena oshikuku, kena esiku a li le omukaga shapo okwa hala oku yola mboka ta lombwele ngele ka yena oondjuhwa. Oha vulu oku ponda ko yimwe ndele e ti i kutha omukaga pamwe naanegumbo ye.

Uuna wuna oshikunino shoye shiimeno, sho tokunu iimeno yoye kambadhala wudhige po omahala pokati tapu vulu okweendiwa molwaashoka ishikunino shoye oto pumbwa okukala tweende mo ethimbo nethimbo, nuuna nduno tweendemo ino pumbwa okukala tolyata iikunomwa yoye.

Aantu yamwe miikunino yawo ohaya kunimo omwiidhi gwiimuna ngaashi oongombe ,Shampa gwakoko ohaya kutha nduno omambakumbaku taya tetemo nee omwiidhi ngono taye shi pungula nawa ya ningile ye gupe oongombe dhawo pethimbo lyokwenye.

Omuntu ota vulu oku kala e na uusita woonzi. Oonzi dhe ndhino ohedhi sile nduno oshimpwiyu opo edhi piithe kuyele dhi ka konge iikulya, ye te dhi edhilile wo uuna kwa toko molwaashoka ngele ina dhi edhilila otadhi vulu okukana, otadhi vulu woo okuliwa po kwaamboka yena uulunga wiimuna.

Ontsa oyo ondhila ndjoka yi na omeho haga vulu okumona kokule. Nomuntu ngoka haku tiwa oku na omeho gontsa omuntu ngoka ha vulu okumona oshinima shi li monakuyiwa. Ondhila ndjika ohayi li ashike onyama.

Komahala hoka kuna omamanya ihaku lokwa naanaa. Ohaku mene nduno omiti dhina omaukwatya ga yoolokathana. Ohaku mene omano ngoka gena uufo uushona opo kaaga kanithe omeya ogendji oku pitila momafo . Omiti dhimwe odhina omakota omanene dha ningila oku pungula omeya.

Uuna omatama ga pi ohaga likolwa ko opo gaka landithwe nenge ga falwe koofabulika hoka haku longwa iinima oyindji momatama. Ogehole haga kolwa ko ethimbo ga pemba opo kaga ninge nai mbala, oge hole noku kuthwa koniikoneno nayo ohayi ga eta opo ga kale ko ethimbo ele

Ongandu oshikokoloki sho momeya shoka hashi adhika momeya unene goko mulonga. Uuna etango lya piti oha yi yi komukunkulo yikoontele okamutenya. Nokomatango ohayi vulu wo yi koontele okamutenya. Ongandu oya nika oshiponga oshoka ohayi hutupo iinamwenyo iikwawo naantu.

Konima yeyungulo aantu ohaya kala yamonamo oshindji ohayayi nduno komahala gomalandithilo opo yakalandithe po yimwe yomiilikolomwa yawo ngaashi, omakunde, omapungu, ok tanga dhomanuwa niilyawala. Ohaya landithile nduno momakopi taya mete.

Konima yokuyungula aantu ohaya yi komandiki gomalandithilo opo ya ka landithe po yimwe yomiilikolomwa yawo ngaashi omahangu, omakunde, omapungu, iilyalyaka nayilwe oyindji mbyoka ya likola momapya gawo. Shino ohashi ye etele iiyemo yo ya ninge wo oonkondo dhokulonga omumvo tagu landula.

Ombwa yomomeya oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika kefuta. Ano ohashi kala mefuta. Poompito dhimwe ohashi zimo momeya ndele tashiya komutunda sho ontele okaantenya. Oshipa shombwa yomomeya oshi holike. Oyendji ohaye shi ningi omapaya oshowo uugondo. Anuwa ohashi keelele aantu koombepo dhanyata.

Mombuga ohamu adhika oondundu oshowo iimeno iishona tayi itsuwa mpaka naampeya ka ano ya hakala na. Ohamu adhika nduno oondjila ndhoka hadhi endwa kiitukutuku mbyoka yaantu haya ka talela po mehala ndyoka lyoondundu.

Aanamapya unene tuu mboka yena iikunino iinene ohaya vulu okulongitha ominino opo ya tekele iimeno yawo. Ohashi ningwa momukalo moka ngele omuntu a landa omunino etegu tsu oombululu etadhi kala dha taakana noshikunino ashihe, ngele omeya gapatululwa mpoka puna oombululu ohapu kala tapu shashimina.

Ontangu nadho ohadhi kwatwa noonete. Ashike uuna wahala okukwata oontangu, onete yoye nayi kale yina uumbululu uushona, tamu vulu ashike okupita omeya molwaashoka ngele owakwatwa oontangu nonete ndjoka hayi kwata oohi, ito kwata mo nando oyo ontangu yimwe adhihe otadhi thawa mo.

Kafute kaNenganga oyo oshiyamakuti shoka shi li sha nika oshiponga. Onkoshi ohayi adhika mokuti. Mongashingeyi oya falwa koshikunino shiinamwenyo, opo aantu ya kale ya gamenwa, molwashoka onkoshi oya nika oshiponga.

Aantu yamwe oya ka tunga oondunda dhomangeshefelo komahala ngoka haku talelwa po kaantu oyendji. Shino oye shi ninga nelalakano opo aantu mboka taa ka talela po uuna kwa toko ya ka konge omulalo moondunda moka, yo taa futu ihe iimaliwa. Ndjino ongeshefa ombwaanawa.

Konima yokukwata oohi aantu ohaye dhi yoolola nduno moonkwawo. Otaya vulu okukala taya hogolola mo ndhoka oonene e taye dhi tula pehala limwe naandhoka dhopokati tadhi ikalele. Shika ohaye shi ningi, opo sho taya ka landitha otaya vulu okutula ko oondando dhi li nawa koohi dhawo.

Oto vulu oku Kala wuna oshikuku shoOmbaka, noOmbaka dhino oto dhipe nduno Iikulya ya gwana nawa, Opo dhi vale omayi ogendji gena uundjolowele go gatenduke nawa .Uumbakagona shampa wa tenduka, Oto vulu okuwu landitha po manga wuli uushuna.

Uuna wakunu iikunomwa yoludhi lumwe, ndele eto monomo shoka wali tolalakanene , konima yokuteya oto vulu okutetamo iimeno mbyoka ndele eto kunu mo ishewe pamwe ethimbo lyawo olya pwako. Oto vulu nduno okulongitha omambakumbaku gokuteta opo wumane mbala.

Uuna aantu tay aka talela po kiikunino yiinamwenyo ohaya yi nduno niiyenditho e taya kala ye li meni lyiiyenditho moka. Shino ohashi kala egameno kuyo, molwashoka oyindji yomiinamwenyo mbika ngaashi oondjamba odha nika oshiponga notadhi vulu okuya ehameka.

Konina yokulonga oshikunino shoye, iimeno otayi koko nawa. Oto vulu okukala to ende mo ethimbo nethimbo opo wu tale mbyoka ya kola, na oyi li ya adha okuliwa. Wu lye mo ngaa oku ikutha omaziguze nonande oto ka landitha uuna ya ningi oyindji.

Uuna wuna oshikunino shoohi owuna oku kunda oshindji. Yamwe otaye ya okulanda ya hala yaka elele, nenge ya hala oku landa ondumba yo yaka landithe woo. Yamwe otaye ya konge uuyelele nkene ho tekula oohi dhoye, opo nayo ya kutheko oshiholelwa.

Ndjambamupawulashihwa oshinamwenyo oshinenene shoka sha nika oshiponga unene tuu shampa sha geya. Oshinamwenyo shika oshikumithi, molwashoka nando opu pite omivo odhindji ihashi dhimbwa ompandakani yasho, ano mpoka she endele omivo dha ka pita.

Oshilandopangelo ohashi kala shina omatungo omaleeleeka ga londathana gomala ogendji. Noopate dhomoshilando ohadhi kala dha dhiingoloka unene, nuuna ngele kushi okuhinga ino kambadhala okuhinga mo molwaashoka oto vulu okumonena mo oshiponga.

Aantu ohaamunu oongombe nomalalakano gayolokathana yamwe ohaalalakanene okumona ko omahini ngoka ha yeke galanditha. Mboka yena elalakano lyoku alanditha omahini aahape oongombe iikulya mbyoka tayi etitha omahini nuuna ngele yalanditha yo taalanda natango iikulya yiimuna yawo.

Aantu mboka yapanga uukuume ohaya vulu okuya komahala ngoka haga longekidhile aantu iikulya shampa yega talelepo. Komahala huno oye hole ko molwashoka ohaku kala kuna omuzile omwanawa taya vulu okugondjamo. Yo ohaya kala wo taya tala eshito nkene lyoopala.

Mombuga yaNamib ohamu adhika oshimeno shoka hashi ithanwa welwitchia mirabillis. Oshimeno shika ohashi kala kombanda yevi omivo omayovi naantu oyendji ohaya yi nduno kombuga, opo ya ka tale oshimeno shika. MoNamibia oshimeno shika osha simanekwa, molwashoka oto shi adha koshihako shoshilongo shaNamibia.

Opuna iimeno mbyoka hayi mene momeya, niimeno mbika ohayi si nande omeya Oga kale ogendji ngaashi ngaashi iimeno yilwe, unene ngaa mbyoka hayi kunwa kaantu, hayi henwa komeya e tayi si po. Iinamwenyo ngaashi oogwamululu oye hole nduno momeya yakalye iimeno mbyoka.

Uuna wuli popepi netale ndele owuniwe kehalo lyoku tekula oohi ,otovulu oku kutha oonete dhoye eto dhike iiti momeya to kundukidhako onete yoye ,monete yoye muno to tulamo nduno oohi ndhoka wahala oku tekula etadhi kala ihadhi zimo tokala nduno todhipe iikulya molwaashoka ngawo owedhi ngambeka dhikayange.

Manga aantu inayatula ombuto dhawo momavi, oha longekidha omavi ngawo opo oombuto dhikamene nawa, yamwe ohalongitha uushina mboka wokonyala wokupululila evi mumwe nuhoho opo sho takakuna iimeno otayi mene nawa molwashoka uuhoho owa kwatathana nawa nevi.

Mokuti ohamu adhika iiyamakuti oyindji ,shimwe shomiyamakuti oshimbungu shoka shili hashi ashike onyama ,oshinamwenyo shika ohashi dhipaga uneen tuu shampa shi itsu ongombe yomuyamba nena keyina we.

Eshito olili ekumithi poompito dhimwe oto adha omulonga gwashitwa ko gweenda mokati komamanya. Nuuna nduno omulonga gweenda mokati komamanya ngawo omeya sho taga ende taga kunguluka ohaga ende nduno taga gu komamanya hoka. Ngele oho popilile oto ningi wutye otaga zi momamanya mo. Ohaga kala nduno taga monika nawa.

Opena uunamwenyo uushona mboka hawu adhika momeya wo ohawu ithanwa oontangu. Oontangu ohadhi liwa naantu oyendji oha yedhi kwata noonete dhoka dhina uumbulu uushona yo tayedhi aneke dhikukute nawa opo yakalandithe yiimonenemo sha shomondjato.

Oshingwana shapo ihashimbi oshikwawo okupanga, una omuntu kena ehala poka takunu iilikolomwa ye itashi mu imbi okulonga, otavulu okulongitha omashina gopawunongononi opo akune, iimeno mbino ohayi koko kuyelele wolusheno peha lyonte dhetango.

Iilikolomwa ngaasshi oontanga dhomanuwa, dhiihenda oshomowo iilya wala nomakunde, oha yi ka la ndithwapo kamahala gomalandithilo. Aantu oye hole okulandithila momambando, nomoontungwa, aantu oha ya mete nduno mo mayemele shop taya landitha.

Uuna wuna okandama koye megumbo kokutila oohi dhoye, wu kale to kokeke ohi dhoye, omeya goye ogena okukala taga ningi edhingoloko. Taga zimo mo tamuya gamwe omape. Elalakano lyoku shi ninga, opo wu tule omiti momeya goye opo wu dhipage oombahiteli dhoka tadhi vulu oku etela oohi dhoye omikithi.

Nonando oshili oshidhigu okumona omamanya taga kumuka nenge oondundu tadhi kumuka, konyala kehe esiku ohaku kumuka omamanya gamwe, shino ohashi etwa kuupyu, kombepo osho wo komeya shotaga kunguluka momamanya moka go otaga pambulako uupambu wago.

Uuna omuntu ta tekula oohi, ohashi kala oshinakugwanithwa she, opo a kale tedhi pe iikulya ya gwana nawa. Nuuna a kala tedhi pe iikulya ohadhi koko nawa nonando okwa ka kwatwa kehalo lyoku ke dhi landitha po oha ka kala ti ipandula, molwashoka ohadhi kala dhi na onyama ya gwana nawa.

Uuna wamono kutya mondama yoye yoohii omuna ongaga, oto vulu okukutha onete ndjoka yina umbululu ushona ndele eto yi yala momeya moka opo wukawununeko ekako alihe ndoka.

Ondunda yoku lala ohayi imonikila ku yoyene nkene yi lipo osho wo iinima mbyoka yi limo. Opo wu mone kutya ndjino ondunda yo kulala omuna oku kala muna ombete hoka haku lalwa. Muna oosikopa moka omutu ta vulu oku pungula iikutu ye nokuli odhindji ohamu adhika onete yoku keelela oomwe.

Komahala go mayinyanyudho ohaku adhika woo uundombe wo kuyoga, hono aantu oyendji ya simaneka okuya ko pethimbo lyokwenye, molwaashoka mokwenye ohaku kala kwa pupyala noonkondo. Yamwe ohaya longitha woo uundombe mbuka oku ilonga okuyoga.

Omiti tadhi adhika mombuga oha dhi kala dhina omakota omanene okupungula omeya. Molwaashoka mombuga ihamulokwa naanaa ethimbo kehe , nonando omumone omeya ohaga kala omashona lela, Iimeno otayi vulu okusa. Shoosho nduno yikale nomakota omanene nomafo omashona opo yaakanithe omeya ogendji.

Kefuta ohaku adhika iinamwenyo oyindji, ngaashi ombwa yomomeya. Ombwa yomomeya oyi na nduno omagulu ga ningila oku yoga momeya. Oha yi adhika wo komukunkulo gwefuta, uuna ye ya oku ontela okaantenya. Oshipa shayo oha shi longithwa oku ninga omapaya.

Uuna aantu taya kwata oohi ohaya longitha iilongitho ya yoolokathana. Oyendji oye hole wo okulongitha oonete. Unene mboka ye hole okulongitha oonete aalumentu opo ya hile onete yo ya kwate oohi odhindji. Aalumentu oye hole okulongitha onete molwashoka yo oyena omatha ogendji.

Omuntu otavulu okukuna oonkenya muundooha oshowo muupokopoko kehe tavulu okumona takala nduno ta tilemo omeya sigo oonkenya dha piti .Uuna nduno iimeno mbyono yakoko ota vulu oku keyitsika nenge eyi landithepo kwaamboka yahala oku katsika.

Oto vulu oku kala wuna uundama owundji moka to tula oohi dhoye, molwaashokathimbo limwe owa pumbwa nenge owuli wa hala oku tekula oohi dhomaludhi ga yoolokathana, onkene ino pumbwa oku dhi tula mondama yimwe molwaashoka oohi haadhihe hadhi li iikulya ya faathana.

Omuntu ota vulu a kale e na okandama okashona moka ha tekulile oohi dhe nomeya ge nee ohega longitha nduno medhingoloko, opo a kale te ga tula omiti kaaga etele oohi omikithi. Nomeya nee sho taga zi mo ngono ge na oombahiteli ota vulu okuga tula piimeno ye e tayi koko nawa.

Iimeno oya yoolokathana. Opuna mbyoka yi hole oonte dhetango odhindji to vulu oku yi kuna mongalangala yomutenya, po opuna mbyoka kaayi hole omutenya ogundji to vulu oku yi kuna e to siikile ko oothaila opo kaa yi pembe yo yi se.

Onyama ya kahadhashala ohayi kaka ontowe, uuna tayi liwa nongala mwithi ya shiteni, osho wo uukeyata wuli ponto. Konima yokulya oto vulu oku kutha onamunate, opo wii kulule.

Iikwamawawa ngaashi oondjuhwa noombaka ohadhi vulu okwiilonga omuntu ndele etadhi igilile . Aantu oyendji uuna taya kapa oondjuhwa dhawo nenge oombaka iikulya ohaye dhi ithana nohadhi igilile nduno ewi ndjoka. Okuza mpoka shampa dhu uvu tadhi ithanwa adhihe ohadhi gongala mpoka hadhi lile.

Ehumokomeho olya etelela uuwanawa owundji. Aantu ihaya uhala we momapya taya tekele iimeno yawo nenge miikunino taya tekele shoka ya kuna, ohaya longitha ominino dhomeya ndhono hadhi kala dha taakana oshikunino ashihe, hadhi kala dha tsuwa oombululu popepi nompa, ano mpoka pwa kunwa.

Uuna aantu yahala okukwata mo oohi dhawo nuupu mondombe, ohaya pombo mo omeya nenge yegateke mo opo mukale ashike omeya omashona taya vulu okumona oohi dhawo nuupu yo yedhi kwate mo mehendelelo.

Mboka yeshi okuhika omwiila ohaya kala yena iigunda yishi okuzapo nokuyapo. Ohaya kala yena oongombe nande opweya uudhigu ota vulu oku wukandulapo. Oshiwanawa wu tule oongombe dhoye uupapa momakutsi, opo nande oya kana oto vulu okuyi mpna mbala.

Mboka yena omahala gokuyiwa aantu taya ka talela po ngaashi, mboka yahala okukalya omwiha nenge uulalelo nenge yapumbwa omulalo gwesiku, ohaya kala yena po wo uundombe womeya mono hamu kadhanwa pethimbo lyuupyu, komukunkulo gondombe ohaya tulako nduno uutala womuzile.

Uuna toyi mefudho lyowina toka talelapo komahala hoka ino wnda nale nenge tashi vulika we endeleko ngaa, ndele owuna ohokwe yoku yako. Owa pumbwa okuya nolu kalwa loye. Ano otenda yoye moka toka kala tozi uule womasiku ngoka omafupi shoto talelepo.

Oshigwanga shaa po ihashi imbi oshikwawo okupanga uuna kuna ehala mpono tokunu iimeno yoye oto vulu okulongitha omashina gopaunongononi ngoka haga meneke nokukokeka iimeno. Omashina ngano ohaga longithwa wo uuna aantu ta hala okutala ngele oombuto odhi na uundjolowele.

Uuna aantu taya kwata oohi ohaya longele kumwe opena ngoka ha kala mondama tedhi kwatamo nuuna a kwata yimwe nenge ndatu ohedhi fala komutunda hoka kuna oshikwatelwa moka tadhi tulwa. Mboka yeli komutunda ta yedhi kuthamo ye ashune momeya.

Uuna wandhindhilike onyata yi iteyela moshikukunino shoye shoohi otovulu okukutha onete ndjoka yina oombululu oonshona moka muna oohi oshoka otayi ka etela oohi oshivu.

Momeya ohamu mene oshimeno shoka hashi ithanwa evo, omavo ngaka ogeli nokuli haga dhengitha uunona shampa tuu wega vukula omanga omeya inaga pwinamo mondobe. shino osha ningwa opo kukelelwe uunona wukale tawu kakonga omavo momeya molwashoka otawu vulu okusa omeya.

Moshikunino shoye oto vulu okukuna mo iimeno ya yoolokathana, nomahala mpoka tokunu iimeno, oto vulu okuga topola noondjila. Ano ondjila yimwe otayi vulu okutendako okahala mpoka wahala okukuna, nande omboga.

Iimuna ngaashi oongombe niikombo oya pumbwa okukala yina omu tonateli ano ngele ito vulu okuyiyinatela oto vulu okuyikongela omuniilonga ngoka taka kala heyilitha. Oonzi odhapumbwa okulya iikulya yagwana nawa opo kaadhikwatwe kokwenye.

Ongandu oyo oshinanwenyo shomomeya ohayi adhika komahala hoka kuna omulonga. Nonando oshinanwenyo shomomeya ohayi ya uuna yahala okwootela omutenya, opo shiipe uupyu kushoshene molwa shono oshikokoloki shino ombinzi yasho ontalala.

Uuna wuna oshikunino shiimeno yoye oho kundu oyendji, molwashoka yamwe oha yeya oku landa iimeno yaka tsike wo ko mahala gawo. Yamwe oha yeya ya konge uuyelele kutya oho shi ende naana ngiini, ohaya vulu wo oku kupa oshimaliwa sho ashike ya tala iimeno yoye.